Ci benn jigéen na jigéen bu xees bu am taxaw ngi sol robubru ñeenam sak digéen bàyyi defkaala ci boppam bi def mey ci ñuuwol taxaw ci palaat bu sokola.

Ngir ñaari kaas ataala ñuñ ko teg ci palaat bu weex palaat bi ñu ko teg naana bi xobi fa weerta.